nivuɣibɔgu ban ka kalinli m zala pali zuɣ' be wuɣila be buɣiri n gahiri kpɛ daana so tundan maa nyɛla ŋɔ bɛ lori zuɣ' saa o kpɛ lori ahɛli maa nyɛla lori sabinli

Paɣa n ʒia o duɣurila daanga ni o mondila saɣim ka bihi ayi za o nyaanga ka paɣa so za o nyaanga.

ŋarim dibaayi n nyɛ din pa kom zuɣu ŋarim din bɛ tuuli na ŋo maa niraba ayi n nyɛ ban bɛ dinni bi mii nyɛla ninkura dinla ʒila tooni ka dinla mii ʒi ŋarim maa nyaanga piɛɣu gba nyɛla din bɛ ŋarim ŋo puuni a yi kpuɣu a zuɣu lihi ha ŋarim shɛli gba nyɛla din ʒɛya ka bihi ata n bɛ di puuni n ti pahi piɛɣutihi ni mori n gili ko shɛli ni ŋarima ŋo ni biɛni ŋo